Babbaxxitinno mannu anganni woyiimmi ogeeyye loossinno giwirinnu looso loosirate loosi'nanni uduunnicho loosse qixxessite wortinota kultanno misileet

Lowo geeshsha hagiirsisano garinni sagale loosidhe looso kalaqe dagate owaante uyittanni nootta kulittano misileti

lowo geeshsha faarso faarsinanni wote ikko seesallicho sirba sirbinanni wote huuro lowo geeshsha hala'lite leeltaa gede kulanno muziiqi uduunnichi misileeti woyi siileeti,

Seesallicho ikkitinota bisoho riqqinanni woyi mannimnate riqqinanni qiwaate hirranni basenna ise hirranni dagate owaante uyitannota kultanno misileeti

Affini filme yitannota woyiimmi affini kultanno mashalaqqe woyiimmi vidiyoote la'nanni gede loonse gundoonnita xawissanno egenshiishsha kultanno misileeti

Qullaawa daganna qullawa ikewo maganinsa albaanni faarsso faarsitanni afantano mazamaraaneeti.

infrastrakichere woyimmi mesereti limaate ikkitinota dagate owaante aate seesallicho kincho qunqumashsho qasatenni loonsanni nootanna loosantanni noota kultanno misileeti.

Lowo geeshsha biinfallichonna woyyinoha injiinoha haaro caamma ikke fule faashinete gede ikke dayino caamma dagate owaante aate fulinoha hirranni suuqewa leellishshanno misileeti.

lowo manni loosinohanna daafurinoha gumansa abbe dagate owaante aara dikko fushshirinno hira hirara abbinota kultanno misileeti.

Kaameelu haranno doogo aana mannu qacciidi doogo amade saada doyissirannota xawissanno misileeti.

rosaano rosonsa rosatenne hagiirraamma ikkansanna hagiirru macciishshaminonsatanna tashshi yiinonsata kultanni no misileeti.

Lowo geeshsha baxisannoha kalaqamu fooncho ikkinoha guwiynite woyi turizimete dange daa''antani base kultanno misileeti.

dagate danchu loosi loosameenna hakkoye dancha looso loosaminnoha maassiissanni mitteenni hagiidhitanni gamba yitinno manni misileetinna gashshootu ayiiraddu mannaati.

Keeraanchimmate owaante woyimmi dagansara owaante danchu garinni uytanninna leellishshanni noota kultanno misileeti

Waalchunni shiimare gobbara hige fule ofolle buna hidhe agara ofollino manna xawissanno misileetinna doogo kultaa misileeti.

Lowo geeshsha baxissannonna biifissanno garinni mereerima baattote ofollo woyiimmi danase woyiimmi hakkiinnino sa"e giwirinnu loosi loosaminota kultanno misileeti

Lowo manni tenne base gowagna'atena turizimete widdiidini daa'atate daye fooliishirano base leelishano misileti

Hedeweelcho e'annokki gede saada woyi mannu nookki woyite eawo mooraancho hoolaanno huxxaati.

Amma'note mine maganu manchi sokko sayiseennase maccishshite ka'e cotidhanni leellishshanno beettu, beettotenna mannu misileeti.

babbaxitino woraqatta koppe assinanni basenna babbaxitinnota owaante biirote giddoonni uyiinanni hajubbanna uyiinanninna hirranni base kultanno.

Lowo garinni loonsoonnihanna hattono gotti yee luphi yee leellannoha seesallicho ijaara biifinse minnoonnitanna biinfillesi xawissanno misileeti

Biifallicho mannu anganni loonsoonni barimeexanna buna ofolline anganni base xawissanno misileeti.

Biifallicho gallanni minenna qooxeessasi huxxinoonni huxxanna hattono e'nanni furcho xawissanno misileeti.

Lowo geeshsha tashshi yaanno garinna hagiirsiisanno illite biifinonna tashshi yaanno garinni mini giddo gallanni mine ikke biirote giddoonni noo hala'lado addaraashera talle biifinsoonni gara kultanno misileeti.

rosaano rosonsa rosse ga"a gumamma ikkitannowa ikkitanno gede rossara eanno baseeti woyim waalchooti.

seesallicho ofollinanni barcima woy wonbare xawissanno misileeti.

dagasira keerunni ikkitino sokko woyi loosunnita ikkitinnota sokko sayiisannii afamanno manchi siileeti.

Wedellichu lowo geeshsha baxisannonna tashshi yaanno garinni fule baadiyyete akkawaawera woyi katamunni raaqqi yee hare tazinaanna"anninna boohaaranni noota kultanno misileeti.

Rosaano rosonsa guddanno woyte goofimarchu iima baalanka rossinota gamibba assine fatana fattanan woym fonqolo uyinoonisaha fonqolantanni noota leelshanno misileet

beettu amasi ledo kaino misileti woyimi xawissanno footooti

Lowo geeshsha tashshi yaanno garinni kalaqamu haqqichinni looso kalaqe loosanni nootanna seesallicho mininna biirote uduunne loosara qixxaawanni noota kultanno misileeti.

Sidaamunniha budensanna hatto baxillensa woyi hagiirrensa xawisate mayimmansa xawisanno uduunnenna seesallicha ikkitino uddano uddirinota kultanno misileeti.

Lowo geesha baxisannohanna lowo geesha hojjaameessa jawa ikkinoha danchu garinni minnoonnihanna seesiinsoonniha kultanno ijaaru misileeti

sidaamimma xawissanno uddano faashinete yinannita biifalichimmase ikkase uddi'ne leelllinshanni misile ikkase kultanno

Lowo geeshsha illete la'neenna tashshi assitanno loonsoonnirinna hatto biifinse worroonnire kultanno misileeti.

Lowo geeshasha baxisannonna biifisano garinni uddanose uddidhe hattono dananchose seekite biifisidhe budese ayrsidhara fultara nootala xawissano misileet

Musiliimete amma'note annuwa woyi daga ikkitinori doogote iima amma'nonsa ayrrisate harantanni nna millissanni noota kultanno misileeti.

Dagate owaante uuyinannita, tini owaanteno lowo geeshsha sagaletenninna buna hiratenni leellinshanni base woyim xawissannota kultanno.

sidaamunniha budu udunne uddire katamu giddo milli yaanni afamanno annuwanna amuwa kultanno misileeti

Amma'note manna woy miilla ikkitinori gamba yite amma'nonsa maayimma xawissanno uddano uddidhenna maga'nitanni noota leellishshanno misileeti.

Sidaamu mayimmanna balchoomasinna budesi ayirrisiranno woyite uddiranno uduunnenna bareendesi leellishanno woyite uddirre amaxxannore fule amaxxe doogote aana haranni noota xawissanno misileeti.

Lowo geeshsha baxissanno atikiltete loosantinno qaamattonna quuphiichunni quuphiicho ganfe qixxeessinoonni qaamatto kultanno misileeti.

Mini kaameela ikkinohu woyim mangistete kaameela ikkasi kulanno kameeli woyim hodhishshi doogote iima haranni noota kultanno misileeti.

lowo geeshsha baxisannona tashshi yaanno garinnni uddanose uddidhe loosoho buna gafidhe loossanni nootanna dagate owaante uyiitanni noota kultanno misileeti.

Lowo geeshsha lowoha ikkinnoha admas manchi ijaari fooqqe kultanno misileeti.

jajjabba poletiku woyimi poletiku giddo afantanno mannooti sokkansa sayiissannina sokkansa noota macciishshitanni noota kultanno misileeti.

seesallicha kincho dagate daga horonsidhanno gedenna kameelu haranno gede qansoonni seesalicho qansoonni baseeti

Biiffalloota seenne sidaamu mayimma xawissanno uddano uddidhinota oromote bahiilensa woyi akatansa xawissanno uddano uddidhino roduuwa.

Mannu itanno sagale biifallicho waasu timanna shaanu giddo wahe karsiinse qixxeessinoonni sagale xawissanno misileeti.

Jawaatanna bareeda ikkino manchi dagasiranna gobbasira olaminotanna xawissannota misile woyi siileeti

Kaaliiqira faarso faarssinanni woyite woy dagate sirbba sirbbinanni woyite godo'linanni muuziiqu uduunnichi si'ile kultanno.

seesallichu huxxi aannaanni bifalloota kalaqamu muro kaayinsoonniti danchu garinni leellishshanno misileeti.

Sidaamunnita maayiimmasinna budese xawissanno mannu loosino seesalloota uduuneetinna xawissanno mannootaati.

siraatunninna biifallicho garinni qixeessinoonni sagale da"ataanotenna horonsiraanote hirranni sagaleeti

Gobbate geerchi nafarasi dese'e yee ofolle hasaawara fulewooha lawanno mancho xawissanno misileeti.

Rosaano rosinsa minira gutte e'anno woytenna qolte hawarro fultanno woyte baandiira giddisiinsanni woyte dirrisiisate tasallafino salfe kultanno salfeeti

Sidaamu ga'labote qodhaasine woy poolise Itiyophiyu baadiira amaxxite woyiimmi uddidhe leellishshanno misileeti

Hala'laddo minenna gallanniha jawa ikkewo minenna woloottu baaxxite galtanno waalchubba kultanno.

Hijaarunha hanafote kincho tunge hakoye xawisano misiletina kulitano misileti

dagate buna ikko shoomaho daabbo uyiinanni owaante xawisanno misileeti.

Galanni minira e'innani furichona xawisano misile minena gobbayidii furicho xawisano misilet

Kalaqamu muro rumushshunni laaltanno laalchosenna gumase kultannote. Laalchose rumushshunniha kultanno misileeti.

Sidaamunnita bahiilaawenna taarikensa sidaamu ikkitino dagate ikkonoomikse ikkonoomike lophonna dagate mayimma xawissanno misile jawaata bareeda manchooti.

Kalaqamunni afi'nanniha woyi kalaqamunniha ikkino hodhishsha kultanno misile misileeti woyi gaala kultawo misileeti.

Giwirinnuyiwii ikkiwo lukkuwa amandanni garanna woyi ce'nanni doogo xawissanno misileeti.

supermarkeetete woyim woyitanno suuqe giddo afantanno mannimankera bisoho riqqinanni qiwaate woyiimmi looshiine xawissanno misileeti.

Isiliminu amma'no manni salaatanno baayiicho woyi e'e mittimmatenni aayiirrisiranno baseeti.

Gashshootu giddo murricha ikkinnohu woyi politiku giddoonni alaafinnatu noosihu babbaxxitiwo miidiyira sokkasi dagate sayisanni afamanno manchooti.

Faarso faarsinayi woyite ikko sirbba sirbbinanni woyite godo'linanni muuziiqu uduunnicho kultanno misileeti.

Looso hasi'nanni wooyiite woy loosu fulloha ikkiro abbine woraqatta gannanniwanna xallinanni baseeti.

Biifallicha woyi seesallicho ikkinnoha mannu anganni loossinnoha buddeena ga'ninanni woyite diphinanni uduunnicho kultanno misileeti.